Kaalettiya aawati keehippe ufayssoosona maaraa mankkaa oykkidi ammano aawatudan kawotettaa kaalettiya aawatudan ubbay maaran oykkidi kaalettiyo gishshawu kaalettiya aawati keehippe tana ufayssoosona eti baynnaakko lume gezoy waanida kandduwan baanawu diyakko qoppiyode tana sirisses.

Tana de'uwan xayenna mala giidi qofissiyagee asaa naatussi baaso haggaazaa. Ha haggaazati, luxetta keettaa akkamo keettaa. Hageeti ubbay tana de'iyogan keehi ufayssoosona.

Na'iyaa suyiqiyan eqqada huuphiyan gujjiyoo arttiya shammaydda de'iyaara beettawusu ha artteekka huuphiyan gejettidi iyoo puulaa loyttanadan gaada shammiyoogee erettiis.

Kiroomee tana qoppiyode qoppiyodekka A oosoy lo"ees, malaalees. Anan oottennabi baa. Luxettaa buquraa anan lo"o be'oos. Dumma dumma lo"obata, dumma dumma nuuyyo bessiya naqaashshata appe demmoos.

Laa ta ishawu hagaa mala keettaa keexxikki ne, ne keexxin ta ne keettan tawu diyabaappe ubbaappe nenaara issippe ta gidana. Hagee keettay tana malaalees. Be'a be'a gees, de'a de'a gees. Ne keexxiyogee tana ufayssees tawu ufayssa.

Hagan xeeliyoogadan heezzu asati shiiqidi keetta puulaa ciggidi qalamata tiyyidi dumma dumma qiritsiya kessidi keettaa giigissidi de'iyooge beettees. hagetikka de'o keetta loyttiyogaa gidees.

wollayttan tana ha'i anggaati giisiyaa katamaa be'a be'a giisiyaa giisidi de'iyaageti keettattanne eta keexxettata. ha keettati puulattidi katamaa loyttiidinne dicciyaa wogaa beessidi boosona.

Issi hayluxe kaame ogiyaa doonan eqqage betees. Ha kaamiyaa garssankka issi bitane ba keettayera uttidoge beetees. Ha i uttashin maakinappe gaxa baggaara naa'u asati eqqidi a sarotosona.

Taaddali timirttiya wurssidi huuphphe keettaa dooyiogee ha ogiyappe ys baggaara dees. Ha keettankka dumma dumma huuphphiya puulaa giggissiya maashshineta ekki yiidi huuphphiya pittiyaga, huuphphiya ciggiyagga, qanxxiyaga shiishidi qanxxees.

Issi keettaa karen waaxetti uttida eqo saaxinee beettes. Ha saaxineekka zo"o qalamiyan tiyettidi puulati uttoogaa giddogaappe denddaagan naa"u asati asati eqqidi xeelliyageeti beettoosona.

Tana qopin qopin ufayssiyay kompiteriya, kompiteree eleketronike miishsha gididi dumma dumma puulabata, eretanawu koshshiyabatashin kushiyaan oyqqin beettenabatashin oosuwaa dumma dumma ooratabata mel''i kanttiyooga.

Taaddalacho yaagiyo mishiriya ogiyappe asaa shiishsha ekkada shochchaassi, yaganuwassi maaraa mankkaa haasayana gaada dere asatuura issippe uttada haasayissaydda de"iyogee....

Fiqir iskke meqabir yaagetiyaa maxaafaay eranchcha Alemayo Haddisan xaafetidi daro eraa, daro kiitaa attiya maxaafaa gidogappe denddidagan daro asati oyqqidi eqqidoge beetees.

Oge buussay keehippe ufayisses. Dabboy, laggee issippe gayittiyoga turiizimee asanay de'iyaabata puulattiyabata be'anaw kaalliyoba. Baqatay keehippe iitiyaaba asi baqatuwa aggidi harasa goosanaw biyoosa.

Huuphphiyaa qanxxiyoo maashshinee zaammaana maashshinetuppe issuwaa. Hagee asaa na'aa puulaa giigisiyaa beeni mulaacan qanxxiyoogappe lo"iyaa hanootan yiidi asaa na'aa puulaa giggisiyaa maashiniyaa.

Tana siyanawu ha'i iitiyaay Toophphiyaa oduwaa. Toophphiyaa oduwaa hagan siyoode hayqqaagaa odees. Hegan siyoode xuugettaagaa dees. Hegan siyoode tamay moogaa odees. hegan siyoode dumma dumma azanobatu kanchchee siyettiyoo giishshawu tana keehippe azanttiyay toophphiyaa oduwaa.

Wolaytta xaacce golle asi issoy issuwabaa bollan kiyennamalddan issibaa gaasso oottidi issoy issuwa bolli metuwa gattenadan yaagidi yelga naatussi wolqqaama hanqquwan kiitaa aattiis.

Hagee nu sinttan be'iyogattan wolaytta gutara shiiqidi daro toophphiyappe shiiqida asati zannaqassi shiiqoge beetees. Ha asatika daro puulaa wolaytta wogaata shiiqidi oychchidinee odin siyidi dosona.

Hachchi galla maraqettida na'ay oosuwa oykkidoogee siyettiis. Hageekka ooso oykkido sohuwara Wolaytta sooddo yunbburssiyan maraqettaasi yaagidi Wolaytta sooddo yunbburssiya aawata galatanawu yiidoogee beettees.

Hagan beettiyogaadan issi na'ay qophiya huuphiyan wottidi, macca naatuugaadan hayttaa lukissidi guduchchaa wottidi som"uwa dumma dumma qibaatetaa tiyettidi beettiyogee hagee beetteea.

Tana iitiyagee ha wodiya parnniichcheriya asi ubbi bason coo parnniichcheriya giidi piraashiya qanxxidi sikkidoogaa shiishshi shiishshi a bollan wottidi parniichcheriya paranjjayi ayba malatiya porshiisheriya wottiina hanno parniicheriya wottaas yaagidi xawulaa waaxidi...

kooridee limaate biittan katamaa dichchanassinne puulayanis gelidaage daro ogiyaa doonan de'iyaa asatu keetta denttidi ya baggar goyyide de'iyooge beettees. ha goyiyoodekka daro biitta ayssiya asati yuushshuwa xeelliyooge bee..

Phexirosi Bayani yaagiyo Aaway daro biitaa aysidi daro eran diccida Aawaa. Ha Aawaa pootuwaa cora asati wottidi xeelidi deiyoge beetees.

Issi na'ay ba awaara walaqettidi maayuwa baagaa ekkidi baqataa kiyiyaage beetees, i kiyodekka heezzu asati booppa yaagidi shoobiyageti beetoosona.

Ha laybireriyan daro maxaafaay deogappe denddidagan naati ha maxaafaa nabbabbanawu biidi dawuttaraa biiriyaa ekkidi boosona. Hagaankka oorattaba demmiyoba xaafi ekkiyaanawu

asaa naassi ha saatiya miishshassi pultto gidiya waanati tukke keettatanne katta keetteta, tukke keettatinne katta keettati keehippe ufayssosona ayssi giiko kattay haattan gujjetees, tukke haattara penttees, haattay qassi issi jarkkanee ichchashsu birankka yees. issi birankka yiyyo gishshatassi asa naa'assi awaxxayees.

Laa hagoo ta caammaa ayssi wottadi huuphphee oottennee neeyoo? Asa camma coo waattada eka wottay caammay ne wottiyode gediyan xinqqees, kalssiya meeccakka, ay oottakka geeshshatettaa naagakka ne wotyo caammay xinqqees ta hegaa waattada guye wottoo?

Issi na'ay qontto qocaappe xiqili goomeniyaa shammidi yioogee beettes hageekka keehippe all'oogaappe dendidaagan issi xiqili goomeniyaa laappun bawunddiyaan shammoogaa be'ayisi.

Naa"u yelaga naati dere asaa garssan yuuyidi haattaa tigiyogee beettees, ha eti haattaa tigiyodekka uttida asatuppe naa"ati niikkeeliyara oyqqidi haattaa uyiyogee beettees, ha asaykka issippetettan kattaa ubbay miiddi de'iyogee beettees.

Asi ba biittas giidi ba suutta gussidi oonattetta baaga qoncissiyaa ba biittaa sunttaa xeesisyaa suntta oonattetay beettiyoge banddira, bandiri issi biittas sunttaa qoncissiyaba..

Luxetta keettay asaanaassi baaso haggaazzatuppe issuwa. Hagee asaa naa'ay lo'o xekkaassi gakkanaattan daro pilggettata luxidi xoqqa xekkaa gakkanaassi keehippe maaddiya ufayissayinne baaloy beettiyo soho.

Heeezu yelaga naati woosiyo keetta maayuwa maayidi eqqidaageeti beettoosona. Hageetikka dere asaa giddon xoosaa qaalaa yootanaassi issippe yiyaage beettees.

Naa'u yelaga naati issippe badaala bul'idi deosona. eti bul'iyodekk eta aaway eta yushuwan eqqidi eta beesidi deiayage beetees.

Issi na'ay daro caammaa shiishshidi ogiyaa doonaan bayzziiddi de'iyaage beettees. Ha I bayzziyodekka heezzu yelaga naati caammaa wottidi be'iyageeti A achchan de'oosona.

Asaa na'aassi daafuraa lefettidi oottanaassi ubbaassi giigissiya zammaana maashiineti diyogee tana ufayissees. Maashiineti beni nu aawati maglaalan ciggin mulaacay yiis. Dumma dummabati hagaadan.

Hagaa sinttan issippe kummi uttidaa xiiday beettees. Ha xiiddaa kuwankka heezzu asati uttidi haasayiidi de'oosona. Ha xiidday eta kuwaa maaddees, issippe eta aleeqquwassi cora carkkuwa shiishshees.

Maata keettay wolayttan keehippe malaala gidiyogaappe denddidaagan ha ogiyappe ya baggaara daannaa kolaatoyi ba karen qorqqoruwan kibbe keettaa keexxi wottidi wolayttassi woga gidiyo gishshataassi maataa keettaa keexxoogee beettees.

Ha sinttan tamaa poo'uwa aattiyay maabiraatiya xomppiya aattiya amppuuliya, amppuulee daro go'aa asaa na'assi immees. Ha go'aappekka issoy xomppiya aattanaassa, hagaa xomppiya aattiyoy mabraatiya xaphuwaara gayttidi aattees.

Baali helele yaagiyo yettay wolayttan wogaa yetta. Ha yettay masqqala baalan, geenuwan dumma dumma baalan cima asati yelaga naati shiiqidi yexiyo yetta gidiyogappe denddidagan heezzu asati yeexosona.

Ta nu biitteen keehippe ufayttiyoonne hookkada hoola eta oosuwaasi yaagada bonchchiyoo asati seeraa naagissiyaageta. Ha asati heeraa sarotettaa heeraa moottaa siiqquwaa naagiisidi de'iyaageta.

Wolaytta doonaa oduwaan tana keehippe upayssiyaagee woldetsaadiqqa temesggeena oduwaa. Oduwaan kaassay dees. Oduwaan allaxxiyogee dees. Oduwaan naachchay dees. Oduwaan dumma dumma qofaa aattiyaa oodoy aagan dees. Miichchees, kaassees, ufayssees .

issi ba keettaa geeshiya mishiriya beetawusu, hanakka ginariya oyqada ba kariya salkaydda beetawusu, akka ba kariya giigisawusu.

Ogiyan heezzu wodalla naati shiiqi eqqidi issi hiyyeesa bitaniya shociiddi de"iyogee beettes. Ha shociyageetakka kawotettaa higgiya ayssiya asati yiidi hageeta ayssi oottiyakko yaagidi eta hanqqettiiddi de"oosona.

Issi bitane goshsha booraa bayzzanawu giyan eqqidoge beetees. Ha i bayzziyoraka cora asati shammanaassi gaatiya gammatanassi yuyi yuyi booraa xeeliyoge beetees.

Ogiya doonan heezzu asati uttidi tukkiya uyidi diyageti beetosona. ha asati laggeta siiqetiyageta gidiyogappe denddigan keehippe naacetidine qaldetidi diyoge beetees. ha qaldde hahuwan xeeliyode eta issipetetta beeses. Issipetettay etage minnidi deiyoge eretees.

Naa'u wodala naati woxxidi diyageti beetosona. ha woxxidi eti diyodeka cora asati eti qantta qonxxa gixxidoganne kushiyaa qantta shurabiya maayidogan eti woxxiyo wotta maalaalettidi deosona.

kaduwa shamida bitanee soo efaanashin issi keetaa karen wotis, ha kadoy hara cora kadoti de'iyo gishaassi dogetenna mala zo'o malaataa wotiis.

Piqiri iskke meqqabir yaagetiya maxaafay wolqqama tarikkiya yootiya siiqqanchchatu garssan de'iyaa dumma dumma hanotatta polettida hanotatta yootiyooga gidoogappe denddaagan ogiyaappe ya baggaara oyddu asati nababbide doosona.

Hagaappe sintta bagaara manguwa duutiidi de'iyageeti beetoossosna. Ha mangoykka keehippe loytti teeridaaga gidiyo gishawu hara naa'u naati eta oychchiyooge beettees.

Kuwattan shemppi ekkanaassi tana zaari zari qoppinkka ufayissiyageeti nu biittan de'iya dozata biittati puulattidi heerata lo'o carkkuwa woommidi shemppi ekkanaassi irxxatettaa shiishshiyo gishshataassa.

Issi na'iya biiriya shammada yiyara beettawusu. A shammada yiyo biireekka oyqqanawu kushiyan ordde bootta gididoogaa be'idi yelaga naati maalaalettidi xaafi be'ana giidi xeelloosona.

issi na'ay adisaabappe yiidi nu biittan asay maayi erenna maayuwa maayidi surre issuwaa baggaa gediyaappe qanxxidi siikisido suuriyaa giixidi yoogee beettiis.

Goshshaa goyyiyaa aaway bayo naata dichchana yaagidi daruwaa daafuriiddi de'iyoogee beettees. I goyyiyoodeekkaa iray bukkeeshin badhdheesay aadhdhiichchees giyo gishshawu eqqidi iran warettiiddi goyyiyoogee beettees.

issi aaway giduwan uttidi ba naata beni kacciyappe giigida mooqqiya besiidi de'iyoogee beetees, ha bessiyo mooqee wolaytta wogaa asay ani qumaa miyo mooqiya.

wollayttan arbbaamincceppe yiiddi de'iyaa asati kunddiidi maakinaan al"i woll"idi daruwaa godayeettidoogee siyyettiis. Ha sissaa aattidda oduwaa gutaraykka bessi oduwaanne sissi oduwaa gidiyoogaa be"ida.

Hagaa hefintta baggaara issi bitannee ba karen uttidi beni asay olaassi maadettiyo gondaliya poyqqidi qucceretiidi diyoogee beetes.

Maammi tukke keettan usuppun yelaga naati issippe shiiqi uttidi tukkiya uyiiddi qalddettiiddi naacettiiddi de"iyogee beettes. Ha naatikka issippe luxetta laggeta malatoosona.

Issi na'ay bantta karen mittappe medhdhidogan pullappiya oottidi de'iyagee beettees. Ha I oottiyodekka A aawaay miyiyan eqqidi A oosuwaa xeeliyageekka beettees.

Yaaqqobaa Alttayee sooddon waadu baggaara lo"o keettaa keexxidi ha keexxiddo keettankka daro addaraashata asay yi shemppanaassi, bullaachchassi, qaxxaraassi yiidi boottan bonchchanaadan lo"o addaraashaa keexxi wottoogee...

Issi na"ayi ba aawaa keettaa kareera qlamiya tiyiiddi de"iyogee beettes. Ha qalameekka maata meraa adill"e ciishsha meraa zo"uwa issippe tiyes.

Qachchaa xalee wolayttan daro asata harggiyappe maadees, ha xaliya eriya asatikka lo''o oosuwan giigissidi asaa ushiyodiyan dumma dumma gaasuwan hargida asata kehissees.

Issi shuchchan keexettida keettay beettes. Ha keettaykka lo'iya qalamiya uyidi dumma dumma kifiletuura dagatti uttida imattaa mokkiyosaa gidiyogee erettes.

Oyddu naati naati issi naati haakime keettaa yiidaagaa oychchiidi de'iyoogee beettees. Ha na'aykka keehippe harggoogappe denddidaagan akkamisanawu karddiyaa keesiidi diyoogee beettees.

Mishiriya saamunaa, qibaatiyanne shittuwa shhshsada ogiya doonan bayizzayidda de'iyoogee beettes. A bayizziyosankka heezzu macca naati shittuwa oyikkidi beettoosona.

Heezzu asati asinaaqi karen uttidi qalddettoosona. Hageetikka laaxaa mi simmidi tukkiya uyanawu uttidoogee beettees. Hageetikka tukkiya uyiiddi bantta siiquwa qonccissiya naachchaa naacettoosona.

Pasttaa baatakilttiyaa hachchi ta miidoogee keehippe mal"ees. Ha qumaakka loyttidi kattidaagee yayiqooba soon ka"iis. Ha qummaa maanaassi daruwaa daafuridi asay daruwaa amottidi bees keettaakka be"anaassi.

Issi mishshiriyaan giyaan tummuwaa bambbariyaa shunkurutuwaanne shuqquwaa shiishshada bayzzayda de'iyaara beettawus. Ha a bayzzayiyode shammiyaageti cooratidi i sinttaan de'oosona.

Cora naati issippe shiiqqi uttidi taamaridi de'iyoogee beettees. Etu garssankka issi astamarekka eeqqidi eta tamaarissidi zooridi de'iyoogee beettees.

Wolaytta sodo yumburshiyan tamaariiddi diya erimidale tamaaretussi paaciya ekkiyoy uddupune aginaa laatamanee oyddan gidiyoogaattan tamaaretu issippetettaa gadaaway erissis.

Naa'u asati uttidi badalaa xiilliya munaqiidi de'iyaageti beetoosona. Eti munaqqiyodekka naa'u qeeri naati uttidi eta achan yeekkidi diyageeti beetoosona.

Xeelliyoode mishriyaa bilamaa oyqqada bagaa kariyaa gin"araydda diyoogee beettees. Ha bilamaykka geellati uttidaagaa maatata salkkanaasi kariyaa qirtsiyaa kessanaassi malatiyagaa.

Issi na'ay listtiruwaa oydiyaan uttidi polissiyaa caammaa malatiyaagaa quucciidi de'iyoogee beettes. Ha caammaykka ha'i asay wottiyoo caammaa heezzaa gina.

Na'iyaa bahuuphphiyaa dadissayda de'awus. Ha huuphpheekka igee zo'o malkke gidiidi keehippe lo"ees. Huuphphiyaa dichchogee qibaatiyaa tiyada dumma dumma lo"iyaabata tiiyada giigisoogee beettees.

ammano keettay keehippe puullatidi de'iyagee hagaa ogiyappe ya baggaara beettees. hageekka Xoossaa asa naati shiiqidi woosiyoosa.

Hachchi lume gexuwaan issi mishshiriya malaalara diyobay siyettiis. Hana huuphphee baynna tohonne kushshe kanchche na'aa yelidoogaa odiya aattiya eraadonnee sisidoogee beettiis.

Qontto qocan heezzu naati keehippe teeridi lo'iya mangguwa wottidi uttidoogee beettes. Hageetikka issi issi manggoy tammannne naa"u bira yaagidi bayzziyogee beettes.

Issi wolaytta keetay woga demban beetees ha keetaykka gataappe godaappene dumma dumma susatuppe shiiqidi keexettidaagaa.

Issi shankkanchcay gaara woridi ba hayttan belecaa wottidi yexxiiddi de'iyaaga beettees. Hageekka wottido beleccay woratiyaa giyo shankanchcha malaata.

Taaddali giyaa giddon suriya, shuraabiya, caamanne kootiya issippe micci wottidi bayzziiddi de'iyogee beettees. Ha'i bayzizyogaakka oyddu yelagati gammatiiddi de'oosona.

Sintaara bootta kaamee asaa caanidi biyagee beetees. Hageekka asphalttiyan hadirssa bagaara biidi de'ishin ogiyan makkinatu coraa gaasuwan eqqidi tiraafikke xomppiya naagiyoge beetees.

Moochchenaa boraago gonggoloy wolayttan keehippe malaaliyaanne kase asati oottido bila ooso gidiyoogaa daro alamiyaa gaxaappe yiida asati xeelliidi de'iyoogee beettees. Ha gonggoloykka daro layttaa qoodisidaagaa.

issi aaway ba naata ekkidi ogiyaa baanawu kiyidi diyaagee beetees. I biyodekka anaara issi aayiya ogiyan gaytada awa baydda day gaada oychaydda diyoogee beettees.

Santtay keehi lo'o quma. Ha qumay kattikko bilandduwan kattanawu, qoocciqooccanawu, pilaara issippe kattanawu, ubbawukka maaddiyaagaa giidi asay tokkidi bul'i muruttisi wottidoogee beettees.

Issi bitanee ba naatura shiiqqidi zerettaa zeeridi de'iyaagee beettees. Hageekka i booraa oyqqidi goyyiyoode a naati guyyeera zerettaa zeroosona. He mishshiriyaakka a geeduwaa kaallada maataa qooraydda de'iyaara beettawus.

Xikkiyaa waaxidi de'iyaa bitanee ogiyaappe hefinttaara de'ees. Ha bitaneekka xikkiyaa waaxxidi bal"eessawu budhdhana yaagiyoogappe denddaagan giigissiidi de'ees.

Hagani naa'u dorssati issippe de'iyaageti beettosona. Ha dorsattika aayiyonne mariyo malatossona, ha dorssati kaseppe de'iyaa medossa qommo gidid keehi puulara de'iyaagetta.

nu deriya la'atettaa kessanaassi la'atettaa yootanaassi kiyida yelagatu maabaray wolayttan de'iyoogee eretees, hegee yelaga geetettees.

Ogee keehippe asaa naatussi koyettiyoogaa gidoogappe denddidaagan daro lo"iyaa ogeti de"oosona. Ha ogetuppekka hagan nu sinttan bettiidi de'iyaagee wolayttanne arbbaamincce efiyaa asppalttiyaa. Ha asppalttiyaara daro ogiyaa manddaray polettees.

Wolaytta katamaa ayssiyaa gadaaway pundduniyaa dembbaan haattaa pulttuwaa keessisanaasi haasayiis. Ha hasayidoogekka haattay asaa na'aasi baaso koshshiyoogaa gidagaappe denddaagaana.

dorssay maata miidi de'iyaagee beettees. hageekka moll''i uttidaaga gidoogappe denddidaagan izaway daro miishsha ekkanw dees yaagidi qpide de'iyoogaa yaagidi haasayyide diyooge beettees.